Man ongera macol ma ti i di bunga di bunga-ni aye tye kabedogi ti pot yat idogge en pot yat e ni aye ti cam mogo ma gicamo i di bunga ma gikwo kede ti i wi yat ongera ti lee ma maro bedi i wiyat